Bipuɣunbili n ʒɛ zuɣusaa n gbubi kopu ka bindirigu bɛ di puuni ka o gbubi dirigu n toorili ka ʒɛ n dali woodurop

Niraba n kuriya n gbiri boɣa ka bi shab ʒɛ mashini gbuni ka kom vori boɣa maa ni ka bi shab gbubi binyɛra toori tankpaɣu

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu balibu balibu mii n bɛ laa maa ni gala bɛni ka zaham bɛni ka boraadɛ bɛni

Kom n doya ŋo ka ŋarima loɣi kom maa puuni ka tihi ʒɛ n baɣa kom maa ka lora nim ʒɛ tihi maa gbuna ni

Niriba n zi poloŋoni n gbiri tingbani bi gbirilimi ka gbibi shobulu nima ka kori tankpaɣu duhi duhi ka kom be boɣa boɣa ni.

Paɣa n ʒiya n chimdi achomo o chimdili mi n yaari niŋdi piɛɣu ni ka taha ʒɛ o nyaanga ka jɛrikan gba ʒɛ o tooni ka nirabaayi ʒɛya

Grada n zeya toori tankpaɣu n niŋdi bin'ni ka niriba zi o luɣili zuɣu ka kom do' boɣali ni